Eto kosa indray dia lehilahy sy vehivavy maro dia maro, samy lehibe avokoa no tazana manao faribolana. Toy ny eo amin'ny kianja maitso dia maitso no fahitana azy, ary samy manana ny lokon'akanjony avy izy ireo : ao ny fotsy, ao ny manga be, ao ny mavokely, ao ny maitso ary ao ireo loko maro isan-karazany. Ary eo ankilany dia ahitana hazo midoroboka maitso dia maitso.

Fitaovana iray arifomba miloko fotsy fotsy sy ny familiana azy no mipetraka eo ambon'ny latabatra. Izay marihana fa irony fakana sary manidina irony ary ao aorianany kosa dia ahitana seza miloko mainty.

Ity indray dia toerana mahafinaritra anankiray izay miorina an-tampon-kavoana ny tanàna, tazana ao ny fiangonana, ao ihany koa ireo tranon'olona tsotra maro isan-karazany, ary ahitana ny endriny vaovao, ao ny misy rihana, ao ihany koa ny tsotra, ao ireo vita amin'ny kapila ny tafony, ao iany koa ireo vita amin'ny fanitso ary ny manodidina azy dia ahitana hazohazo sy lemaka.

Eto dia irony karazana voamaina fatao laoka irony indray no tazana na fanaovana masomboly dia ny tsaramaso mara menakely saingy ahitana loko hafa ihany maninganingana eny toy ny mainty sy ny volomboasary.

Eto kosa indray dia vilany iray no mitaingina ambony fatana, ahitana hentona mantsy manodidina ilay hanina andrahoana, dia ny voatavo izay miloko volomboasary efa hita antitra dia antitra.

Ity indray kosa dia toerana iray izay ahitana miloko toy ny mainty sy fotsy, toy ireny takelaka ireny no fahitana azy, takelaka misy hosodoko izay ahitana volon'akoho miongotra anankiray, miloko mainty dia mainty ny laingony ary somary mainty manopy volontany kosa ny ambany, ny tahony dia fotsy ary eo ambany ny toy ny ahitana ravin-kazo maina iray efa vaventy.

Tanan'olona mitazona irony fikosehan-damba irony vita amin'ny hazo ary ny nfinifiny kosa dia miloko mena. Eo ambanin'ny tanan'ilay olona dia ahitana lamba mivelatra iray misy sary voninkazo maitsomaitso ary ahitana loko manga ihany koa.

Toeram-pivarotana fitaovam-pianarana iray na kojakoja fampiasa ao anaty efitrano fiasàna ; ahitana talatalana in-efatra miakatra toy ny kahie fanoratana ary ny penina fanoratana, ahitana ihany koa irony fandraiketana taratasy irony amin'ny lokony maro samihafa.

Eto kosa indray dia latabatra iray no ahitana karazan-tsakafo maro isan-karazany. Anisan'izany : ny voankazo ; anisan'izany ihany koa ireo fanaovana lasary : ao ny salady, ao ny karôty ; ao ny mangahazo ; ny voatabia, ny akondro, ny voanio maitso voasilaka irony, ary ao ihany koa ny mananasy ; ao ny sôsety ; ao ny papay sy ny maro hafa ihany koa. Samy amin'ny lokony isan-karazany toy : ny volomboasary, ny mena, ny maitso, ny mavo ary ny volontany.

Tapaka olona iray hatreo amin'ny tendany katreo amin'ny tratrany no tazana eto. Manao akanjo fotsy misy kisarisary maitsomaitso. Ny tendany kosa dia ahitana irony firavaka irony, ary miloko ranom-bolamena. Ny eo afovoany kosa dia ahitana irony karazana vatosoa irony.

eto dia sainampirenena vahian iray no tazany milokomanga tanora ny lokony ary ahitana tsipika anak'itelo avy atỳ ambany mankeny ambony manasaraka azy ho telo zoro anakoroamitovy ny tsipika anakoroa samy sisiny dia miloko mavo neo afovoan'izay somaromatevona kosa dia aminylokomena eo amin'ny telo zoro voaloha kosa dia hitana sarikitana miloko mavo

Eto indray dia karazana voankazo fihinam-boa anankiray izay efa voatango no tazana mipetraka eo ambony bozaka, maitso dia maitso ny lokony, somary lavalava ny voany ary ahitana maranidranitra ny etỳ ivelany.

Eto dia zavamaniry iray no tazana maniry ao anaty fitoerana izay boribory ngeza dia ngeza, miloko maitso- mavo ny raviny ary toy ny eo an-tokotany ny fahitana azy satria dia ahitana irony makarakara vita amin'ny simenitr'irony ny lalotry ny tokotany.

Eto indray dia ratsan-tanan'olona iray no tazana ary hita misy firavaka fatao amin'ny tanana ireny eo amin'ny ratsany iray, izay marihina fa ny silany ihany no tazana izay miloko ranombolamena nefa dia hita ihany koa ny haingony eo afovoany izay maneho toy ny sary fo, miloko mainty.

Toerana iray an-tampon-kavoana ahitana vatovato, ahitana tendrombohitra maitso dia maitso ary mahatazana ny lemaka manodidina. Eo amboniny kosa dia manalokaloka eo ny lokon'ny lanitra manga ahitana rahondrahona somary mainty.

Eto dia lehilahy miisa efatra no tazana mitsangana milahatra ; izay toy ny avy nanao fanantanjahatena no fijery azy, miaraka ami'ireto fanamiana mitovy. Samy manao fohy tanana ny ambony ary pataloha fohy hatreo amin'ny lohalika kosa ny ambany. Ao no manao fohy tongotra, ao kosa ny tsy misy fa kiraro tsotra fotsiny. Mitazona omby toy ny avy nandresy tamin amin'izany lalao izany no fahitana azy. Ary eo ambonin'ny kianja maitso dia maitso.

Sainam-pirenena vahiny miloko maitso, mena, misy kintana mavo eo amin'ilay mena ary mavo ny loko farany.

Ireto kosa indray dia sarina lehilahy anankiroa ao anatin'ny fitondram-panjakana no fahitana azy. Ao ny misy anankiray izay manao samboady miloko ny sainam-pirenena malagasy ary ao kosa ny anankiray izay manatrika ny mpaka sary, tsy manao samboady. Samy maka sary izy roa lahy ary samy manao akanjo ivelany sy lobaka anatiny ary fehitenda.

Toerana iray malalaka dia malalaka ahitana ahitra maitso no tazana eto, ary eo amin'ny sisiny anaky roa dia ahitana ny trano kely, izay vita amin'ny bozaka ny tafony, ary tazana ihany koa ny varavara-kely sy varavaram-be izay samy mikatona, miloko fotsy avokoa ny trano, ary aoriana no ahitana ny hazo zay maniry haingon'ny tanàna.

Ity kosa indray dia irony fiara vaovao na hiaka farany irony no filaza azy; miloko fotsy ny fiara ary ahitana ny fitaratra miloko mainty, ny eo an-tampony koa dia miloko mainty ary misy soratra izay miloko mena . Ary vaovao dia vaovao tokoa ny fiara raha ny fahitana azy; izay ao anatu efitrano.

Ity ndray kosa dia irony fitaovana fampiasan'ny ankizy any ampianarana hananany ambaratonga amban'ireny dia ny boky izany. Izay tazomina tanan'olona iray. Ahitana loko telo dia mena sy ny fotsy ary ny maintso. Ary eo amin'ny maintso kosa dia hahitana sarisary voninkazo ary ahitana ankizy mianadahy izay mamaky boky. Ny vehivavy manao tohy tena mena ranoray ary ny lehilahy kosa dia ahitana patalo fohy manga antitra ary tsipitsipika hmanga tanora sy fotsy ny ambiny.

Ity kosa indray dia sarina lohan'olona izay toy ny vita amin'ny sikotra ny fahitana azy. Somary avava ihany ny endrika raha ny fahitana azy satria dia misompirana ny fijery azy. Miloko mainty somary manopy lokom-by izany ny lokony.

Toeram-pivarotana fanamiana vaovao amin'ny endriny fahita ankehitriny no tazana eto : dia ny kiraro avo vodin-tongotra sy ny pôketra mifanaraka aminazy. Ahitana loko maro samihafa ireo : dia ny mavo, ny fotsy ary ny manga sy ny maro hafa ihany koa...

Lehilahy iray mitsikitsiky somary efa lehibebe mipetraka mitehana amin'ny latabatra mangamanga, manao akanjo mainty ny ivelany ary manga tanora ny anatiny. Eo anoloany dia misy karazana rano fisotro anankiroa ary manodidina azy ao aoriana dia miloko fotsy ny tapany ambany ary manga taratra misy taratra kosa.

Ireto kosa indray dia irony fitaovana fampiasa ao an-dakozia irony no hita eo ambony latabatra izay efa voahaingo sy voakaly tsara amin'ny alalan'ny asa tanana. Ny ao anatiny dia miloko maitso tanora ary ny sisiny manga antitra. Ny etỳ ivelany kosa miloko volomboasary manopy mavo ary misy ireo sarim-biby sy sarina hazo izay natao tanana izay tsara dia tsara ny fijery azy.

Ity kosa indray dia toerana iray na varavarana iray vita amin'ny hazo mihidy ary eo ankilany dia ahitana ny rindina izay miloko mavo tanora na toy ny fotsy matroka ny fijery azy. Misy takelaka fotsifotsy ary misy soratra mangamanga maneho fa ny mpitantsoratra no ao, ary ny eo ankilany dia ahitana ny rindrina izay vita amin'ny biriky tsy milalotra.

Eto indray dia toerana anaty fefy vita amin'ny vy iray no tazana. Ahitana ny tanàna izay ohatra ny tsy dia voakarakara loatra, ahitana vatan'akondro maina didy ary ahitana ireo ratin'akondro izay efa maina, ary hita koa ny tokontany izay ahitana bozaka ngitangita.

Trano lehibe anankiray no tazana makadiry, ahitana rihana ary miloko volontany ny lokony, ary ahitana ny varavarambe misokatra aty ambany izay miloko mainty, ary ahitana varavarankely misy makarakara vy miloko fotsy ny ambony.

Fitaovana fiasana toy ny fandraofana tany, ny fikampana hazo, ny fitotoana vary ary ny lelana angady izay misy maranitra eo amin'ny lohany.

Toeram-pitsangatsanganana iray ahitana rindrim-bato avo dia avo, alofan'ny lanitra manga dia manga. Eo ambanin'ny rindrim-bato kosa dia hazohazo maitso tanora.

Misy karazana vokatry ny tany anankiray, sakamalao hita eo ambonin'ny latabatra, voatetika anaky efatra ary misy vatany lehibe anankiray.

Toerana iray mahafinaritra, ahitana rano mangamanga midadasika, ahitana lakana misy olona somary amin'ny sisiny. Ny sisin'ny toerana kosa dia ahitana havoana, misy ala matevina sy tanàna vitsy dia vitsy.

Seranam-piaramanidina iray ahitana trano lehibe misy misoratra, miloko manga sy mavo, mitondra ny anaran'ilay fitaterana an-habakabaka ary misy elo mivelatra volomparasy eo anoloany ary lohan'olona maromaro ary ahitana karazana saina Malagasy miisa enina. Amin'ilay trano kosa dia misy herinaratra.

Toeram- pitsangatsanganana iray indray no tazana izay amin'ny toerana avo no fahitana azy. Ahitana ny tanana izay miloko maitso mavana ny tokontany, ary ny sisiny dia feno voninkazao mandravaka azy. Eo afovoany kosa dia ahitana hazo iray izay mitsatoka itoeran'irony elo be irony ary ahitana ny andry misy jiro ihany koa.

Itỳ sary itỳ kosa indray dia maneho ny hakanton'ilay firavaka fatao amin'ny tanana amin'ny rantsan-tanan'ny vehivavy iray izay miloko lokom-by ny lokon'ny firavaka ary ahitana toy ny efa-joro, maneho ny hakantony sy haingony eo ambonin'ilay peratra.

Eto indray dia sarona biby iray hafa dia hafa ny fahitana ny endriny ary toy ny anganoano izany ny fahitana azy saingy tsy izy satria ny lokony dia ahitana karazany telo, ao ny mavo ary eo ihany koa ny kisarisary eo amin'ny lamosina izay toy ny loko volontany antitra izany ary tazana eo ihany koa ny maitso tanora misy tandrony roa izy ary ahitana toy ny miloko mavo tanora.

Ity kosa indray dia karazan-javamaniry iray fanaingona ny tanàna no tazana eto. Somary lavalava ny raviny ary manify dia manify ny fahitana azy. Miloko maitso antitra ny tapany ary ny laingony ihany kosa dia maitso tanora.

Toerana iray ambony rihana no tazana eto, ahitana lavarangana miloko manga tanora ary toy izany ihany koa ny sisiny ambonin'ny trano dia ahitana loko manga tanora sy fotsy ary vita amin'ny fanitso ny tafony ; ahitana olona maromaro vitsivitsy mitazana eo an-davarangana : ao ny ankizy, ao ny vehivavy, ao ihany koa ny lehilahy ; ary ny tongo-davarangana dia vita amin'ny biriky tanteraka, elanelanin'ny loko fotsy izy.

Toeram-pivarotana kojakoja fanasana lamba ahitana karazany iray amin'ny lokony roa samihafa dia ny maitso sy ny mavo.

Ireto indray dia irony fitaovana fampiasa ao an-dakozia fikarakarana sakafo mandeha amin'ny herinaratra irony, ao ny fandrahoana mofomamy, ao ny fandrahoana vary, ao ny fanaovana ranom-boankazo ary samy manana ny lokony izy ireo : ao ny mainty, ao ny manga tanora miaro fotsy, ao ny fotsy, ao ihany koa ny mena ary ao ihany koa ireo miloko lokom-by.

Eto indray dia latabatra mavokely, izay vita amin'ny hazo, no tazana ; ary miloko mavokely ny lambany. Ahitana olona anankienina : lehilahy telo, vehivavy telo ; ary ny vehivavy iray dia toy ny manoratra amin'ny taratasy no ahitana azy. Ary ny andaniny sy ankilan'ilay latabatra kosa, ahitana lehilahy iray, izay mijoro, manana irony fandraisam-pitenenana irony ; ary eo anoloany dia misy vehivavy roa ; eo ankilany kosa misy lehilahy iray izay mijery ny zavatra ataony.

Toerana iray somary ambanivolo indray no tazana. Ahitana alan'akondro ao aorianan'ny trano. Ny trano kosa dia miisa roa izay vita amin'ny feta izay ahitana lavarangana ny voalohany. Miloko somary mavokely ny eto anoloana ary sisiny manga ny varavarana. Ny tafon'izy ireo dia samy tafo bozaka avokoa. Ahitana tokotany malalaka kely irony.

Ity indray dia karazana zavamaniry anakiray izay misandrahaka dia misandrahaka ny rantsany ary somary lavalava kelikely manifinify ihany koa ny raviny, ahitana ny lokony maitso tanora.

Latabatra iray ahitana fihogo ary ahitana irony fitaovana fitsapana herinaratra irony miloko mena sy mainty.

Fanehoana toerana iray lehibe dia lehibe amin'ny endriny kanto dia kanto ary misy ny toerana maitso sy fitsangatsanganana eo ivelan'ny tanàna ; misy ihany koa ireo hazo midoroboka sy vavahady vita amin'ny vato ary ny endriky ny trano izay hita sy tazana ao anatin'ny tanàna.

Ity indray dia vehivavy iray no tazana manome lamosina, izay maneho ny endriky ny taovolony. Miloko toy ny karazany telo izany ny lokom- bolony : ao ny volontany, ao ny mainty, ary eo ihany koa ny fotsy matroka. Misaritaka ny antsasaky ny volony avy aty ambany, fa ny eo an-tampony kosa dia misy fehiny na irony fatoram-bolo irony izay miloko mavorano.

Ireto kosa indray dia irony karazana asa-tanana Malagasy irony no tazana, ao ny vita amin'ny hazo ary ao ny vita amin'ny taolana dia ireto firavaka izay fatao amin'ny tanana ireto ary eo aorianany kosa dia ahitana irony vato izay efa voavolavola irony amin'ny endriny izay hafa kely sy ny soratsoratrany izay maneho kisarisary miloko volom-parasy.

Karazana taozavatra iray vita amin'ny taretra, misy boribory lehibe fito eo afovoany miloko isan-karazany ary boribory kely kosa ny manodidina azy amin'ny loko roa mitovy.

Eto indray dia toeram-pivavahana na fiangonana iray no tazana izay miloko mena rano iray ahitana ny sisiny fotsy ny ambony ary vita amin'ny vato ny rarovato ny ambany ahitana varavarakely misy makarakara vy maromaro ary varavaram-be miloko fotsy ahitana tilikambo avy any koa izy ary toy ny misy lavaranga ny ambombonin'ny tilikambo ihalofan'ny lanitra manga ary ahitana jiro fitarian'ny herin'aratra ihany koa eo ambony.

Latabatra hazo iray no tazana, ahitana taratasy fotsifotsy eo amboniny, ary ahitana irony fitarihana herinaratra irony amin'ny lokony maga sy mena, ary hita eo ihany koa ny takamoa dia ny fampiretana azy sy ny famonoana azy ihany koa tsy lavitra eo.

Eto kosa indray dia ahitana lovia lalina iray izay ahitana zavatra fotsifotsy ao anatiny ary tazana eo ihany koa ny fitoerana fisotroana ranom-boankazo ary ny fitoerana izay efa misy ny fitehirizana ranom-boankazo, izay samy misy ranom-boankazo marihatra dia marihatra ao anatin'izy ireo.

Eto kosa indray dia ahitana akanjo iray tohitena saingy hafa ny lokony amboniny, hatreo amin'ny tratrany no tazana ka hatrety amboniny lohaliny. Ny amboniny tapany ambony dia miloko fotsy botsiaka ary ny paosiny dia ahitana miloko manga mipentina fotsy ary ny tapany ambany kosa dia ahitana loko manga ny tokotaniny ary pentina fotsy ny haingony.

Trano fanaovana fanatanjaha-tena iray ahitana ireo fitaovana maro fampiasa amin'izany. Ito anoloana kosa dia ahitana lehilahy iray izay manatanteraka izany fanatanjaha-tena izany. Miendrika seza rivotra no ataony ary mamokona totohondry. Ao aorianany kosa dia hahitana fitaratra lehibe iray hahitana ny endriny avy ao aoriana.

Ity toerana ity kosa indray dia toerana madio sy milamina no fahitana azy na dia eny amin'ny toeram-pifamoivoizana ary. Ary ny fitaovam-pitaterana eo aminy dia hafakely satria irony posiposy irony nefa tazana ao ihany koa ny fiara madinika. Ary ny lalana dia vita amin'irony vato voapaika irony, mirafitra tsara sady madio. Ny sisiny kosa dia ahitana hazohazo ary ahitana olona mifamezivezy ihany koa.

Ity indray dia irony sainam-pirenena vahiny irony izay miloko telo mazava tsara ny lokony ary mitovy ny abehan'ny tsipika manasaraka azy ireo : ny voalohany miloko maitso tanora, ny faharoa fotsy ary ny fahatelo kosa manga ranoray.

Toeranam-pisafakoanana no tazana eto. Ahitana latabatra irao eo ampovony, ary ahitana seza maromaro manodidina azy. Eto ankilany dia ahitana latabatra kely izay ahitana seza, ary eo ambon'ireo latabatra dia ahitana jiro mirehatra. Ary tazana ao anatiny izany efitrano izany ny haingon-trano izay voninkazo mandravaka ny efitrano, ary eo ambony ihany koa dia ahitana jiro izay hafa dia hafa.

Kodiarana fiarakodia anankiray tsy mipetaka amin'ny vatany, miankina amin'ny vy ; misy loko misolitika isan-karazany toy ny mavo, manga, fotsy aorianany.

Toerana amoron-dàlana iray ahitana ny fivarotana irony vokatry ny tany irony no tazana eto. Hita ao ny ovy, hita ao ihany koa irony voatavo efa misilatsilaka. Hita ao ny tongolomaitso. Tazana ihany koa ny karaoty izay mazava ho azy fa samy amin'ny lokony sy ny endriny samihafa. Ao ny boribory, ao ny lavalava ary ao ihany koa ny lehilahy iray mijorojoro eo anoloana.

Eto kosa dia takelaka iray miloko manga ,mavokely ary mavo no tazana, ao anatin'ilay mavo dia ahitana soratra iray maneho irony anarana tambanjotran_tserasera irony . .Ary ahitana sarina vehivavy izay matevim-bolo manao dokodoko telo miantso amin'ny finday mitsikitsiky eo amin'ny lohan'ilay takelaka .

Ity kosa indray dia takelaka fotsifotsy ahitana borobory teboka maintimainty anak'itelo eo avy voany kosa dia ahitana irony sainam-pirenina vahiny irony, miloko anaky telo izay mitovy ny tsipika manasaraka azy ireo. Ny voalohany dia miloko fotsy ny faharoa kosa dia ny maitso antitra ary ny fahatelo dia mena midorehatra.

Tsy tànan'olona mitazona firavaka fatao amin'ny vozona iray, misy ny vidiny, miloko ranom-bolamena, ary misy takelaka mainty misy sisiny fotsifotsy eo ivelan'ilay fitoeran'ilay firavaka.

Takelaka kosa indray no tazana, izay miloko fotsy tanteraka. Ary ahitana soratra lehibe miendrika fanehoana sary, izay mitovy amin'irony kodiaran-droa irony no tazana : ny tapan'ny soratra dia manga antitra, ary ny tapany kosa dia miloko mavo.

Tao-trano iray mbola tsy vita, ahitana varavarankely sy varavarambe maromaro izay mbola tsy mipetaka. Vita amin'ny biriky tanteraka ny rindrina ; ahitana hazohazo ety ivelany ahafahana mianika mandihy izany fanamboarana izany.

Itỳ idray dia karazana volo hafa dia hafa ny fisehony ato, izany hoe mirandrana ary rehefa mirandrana dia aholankolana boribory ary dia mitohy indray ny randrana avieo dia aholankolana boribory indray. Misoritra madinika izy io ary rehefa vita kosa dia atambatra miakatra atỳ anoloana.

Eto indray kosa dia tapaka tovovavy iray no tazana hatreo amin'ny valahany izay ahitana ny endrika amam-bikany izay efa voakarakara tanteraka ary ahitana irony solona volomaso irony sy ny mena molotra ary ny volony dia miendrika hafa kely satria dia randran-tena ary misy soritsoritra efa-joro madinika izy io eo anoloany ary ny eo ampovoany kosa dia natambany ho iray, lava izay miolankolana misaritaka. Tsara ery ny fijery azy.

Karazana zavamaniry iray indray no hita eto amin'ny toerana, izay ny manodidina azy dia toa ireny hodi-kazo na potipoti- kazo ireny ny tany aniriany ary ny lokony kosa dia maitso mavana ary tazana eo ihany koa ny voany dia irony sakay be tsy masiaka irony izany.

Eto kosa indray dia lohana vehivavy anankiray no tazana, ahitana ny volony misaritaka toy ny avy nosasana ary ahitana karazany telo ny lokon'ny volony : ao ny toy ny volontany, ao ny mavo ary ao ihany koa ny mainty izay manopy volontany.

Toerana amoron-dalana iray indray no ahitana karazana fiara izay mijanona amin'ny sisin-dalana. Anisan'izany ny fiara : miloko mena, ny miloko mainty, volondavenona, ny fotsy, ary ahitana mpivarotra amoron-dalana izay mivarotra irony tsakitsaky, toy ny vatomamy ihany koa, sy ny harona izay hitondrana zavatra izay mipetraka eo ambony sezan'ny fivarotany. Ahitana olona vitsivitsy mandeha ary hazo vitsivitsy ihany koa amin'ny arabe eo ihany koa ny takela-by.

Irony karazana fatao laoka irony no tazana eto; dia ny tsaramaso mena, ny voanemba ary ny tsaramaso sy ny voatabia ary ny tongolo, ahitana ny tongolo gasy ihany koa izay samy eo ambony talatalana hazo avokoa izy ireo.

Ity kosa indray dia karazan-javamaniry iray no tazana izay maniry ao anelakelaky ny tany, izay misy simenitra ny sisiny ary ahitana ny ravina ngeza dia ngeza ary ahitana ny soritsoritra amin'izany raviny izany izay miloko fotsy ary ny raviny kosa dia maitso antitra.

Lalana iray ahitana olona lehibe sy kely anankiray avy samy misarita-bolo, ny volon'ilay lehibe dia mainty lava ary ny volon'ilay kely eo aloha kosa dia somary manopy mena.

Ity indray dia boky anankiray izay efa tranainy no fahitana azy. Mivelatra eo amin'ny pejy voalohany izy ary maneho ny famantarana ny tantaran'ireo andriana teto Madagasikara no lohateniny amin'izany. Somary efa tontatonota ihany no fijery ilay boky saingy matevina dia matevina ary ahitana foniny izany.

Ity indray dia tovovavy iray no tazana mijoro ary toy ny mitazona pôketra miloko mainty izy raha ny tadiny. Manao akanjo manga antitra lavatanana ary misy tsipika manasasakan' ilay akanjo hatraty ambany ary misy toy ny ravina miloko fotsy ihany koa ilay eo ankilany tsipika ary ahitana tsipitsipika miloko volondavenona sy fotsiny ety ambany.

Ity kosa indray dia irony firavaka fatao amin'ny tenda irony no tazana eto ; izay madinika dia madinika ny rariny ary miloko ranom-bolamena ranoray ny lokony ary eo afovoany kosa dia ahitana toy ny vakana kely miloko fotsy ary ahitana tanan'olona mitazona azy.

Eto indray dia lehilahy vitsivitsy no tazana eto. Irony manam-boninahitra irony no fahitana azy, amin'izato fitafiny maneho ny endriny sy ny voninahiny. Ary manana irony fitaovana fandraisam-pitenenana irony izy eny an-tanany, izay miloko mainty ; ary tanany ilany kosa dia mitazona ny latabatra iray vita amin'ny hazo.

Eto dia toy ny haron-kely somary miendrika lalindalina indray no tazana. Ahitana karazana voankazo anankitelo toy ny mananasy ary ny voasary, ary ao ihany koa irony miendrika goavy tsy nahy irony.

Eto indray dia karazana asa tanana vita malagasy no tazana, na irony akanjo tohy tena irony. Izay vita amin'ny lamba soga no fahitana ny lamba ary ahitana ny fehy kibo eo afovony. Ahiitana ihany koa haingony mandravaka ny ambany sy ny eo amin'ny tratrany, izay vita sary amin' ny aloalo izany.

Ity indray dia irony karazana biby mipetraka any anaty rano irony no fahitana azy dia ny sokatra izany. Hafa kely ny endriny ary ny lokony dia fotsy ny lokon'ny vatany fa ilay eo amboniny kosa dia ilay ohatry ny arony iny no mivelabelatra ary ahitana loko telo karazana ao ny mainty, ao ny volontany ary ao ny fotsy. Nefa mbola hita ao ihany koa ny somary manopy mena volomboasary izany.

Lehilahy iray ao anaty hazo, manao fehiloha mavomavo, ny ambonin'akanjony kosa dia somary matroka ny lokony ary manao pataloha maintimainty, mitazona irony fikapana hazo harifomba irony.

Sainam-pirenena vahiny iray ahitana tsipika telo somary vaventiventy dia fotsy ny voalohany, manga antitra ny faharoa ary mena midorehitra ny farany ambany ; somary eo amin'ny sisiny mahazo afovoany kely no ahitana toy ny lelan'angady, misy sisiny fotsifotsy ary ahitana loko mena midorehitra ny tapany ary manga ny tapany, misy tsipika fotsy mitsangana ary roa mitsivalana kosa ny eo afovoan'ilay lelan'angady.

Eto kosa indray dia tanan'olona iray no mitazona boky, izay miloko maitso ary maitso matroka sy toy ny fotsy ny ambony. Nahitana soratra manga no tazana eto. Ahitana trano anankitelo miloko mena ary tafony mainty sy varavarankely fotsy matroka no tazana ary ahitana hazo iray ary olona maromaro izay manao faribolana mamboly hazo no tazana eto. Ary tazana eo ihany koa ny mpampianatra iray.

Eto dia sarina vehivavy iray izay efa voakarakara endrika amam-bika no tazana. Ahitana sanga fohifohy manaraka ny andriny ary manao irony loko mainty dia mainty irony ny masony. Ny molony kosa dia miloko mavokely, ary ny nifiny dia ahitana malalaka eo afovoany. Manao akanjo menamena ary manao irony firavaka fatao amin'ny sofiny irony izay vita amin'ny vakana fotsy botsiaka lehibe dia lehibe ilay firavaka.

Ity sary ity indray dia toy iren'ny takelaka ireny no fahitana azy. Ahitana sarina biby iray izay mivoaka avy ao anaty rano, mandady miakatra dia voay izany. Ary eo ankilany dia ahitana toy ny rindrina avo miloko manompo volomboasary somary volon-dafenina izany.

Karazana biby iray mihorongorona no tazana amin' ny tany izay mipetraka ary mandady ny fahitana ity biby ity. Maintimainty ny lamosiny ary ahitana somary tsipitsipika maromaro volondavenona mara. Ary ny ratsan-tongony kosa dia maro dia maro raha ny fahitana azy eto.

Eto indray dia efitrano malalaka anankiray no tazana. Ahitana seza hazo maromaro sy latabatra hazo maromaro ihany koa. Ny rindrina dia miloko mavo ary ahitana jiro manazava ny rindrina. Ahitana takelaka anankiroa ihany koa izay misy hosodoko miloko mainty sy fotsy ary ny eny ambony kosa dia ahitana haingony, toy ireny voninkazo mandadina miravaka miraraka maitso ireny.

Toeram-pivarotana iray mivarotra irony fanatsorana lamba mandeha amin'ny erinaratra irony no tazana eto, amin'ny lokony telo samihafa dia ny volomparasy, ny vonimpaiso, ny manga. Ary izy ireo dia samy ahitana loko fotsy avokoa. Ireo no mivelatra eo ambony latabatra ary samy ahitana ny vidiny eo anoloany.

Ity indray dia voankazo hafa dia hafa ny fahitana azy satria tsy amin'ny sampany na amin'ny rantsany no mipotra ny voany fa dia eo amin'ny vatankazo lehibe mihitsy, ary efa matoy dia matoy ny fahitana azy. Miloko volomparasy manopy mena kosa ny lokon'ny voany.

Ity toerana ity indray dia toy irony toerana manan-tantara irony no fahitana azy, ahitana fefy vita amin'ny biriky ranoray ary hazo tokana no ao anatiny; ary ny tanàna kosa dia anankiroa izay samy vita amin'ny hazo ny fahitana azy ary tafo-bozaka no tafony. Ary atỳ ivelany dia ahitana kianja malalaka ary biriky milahatra ialofan"ny lanitra manga izay misy rahona fotsy.

Eto dia ilay sakafo vita amin'ny koba irony indray no tazana. Ilay mahasolo vary efa voatsinjara ao anaty fonosana avy : ao ny fisapisaka miendrika manifinify, ao ny somary potipotika, ao ny lavalava, ary mitondra ny marika iray ihany izy ireo ; ao anatiny talantalana mizara telo ambony ambany.

Ity indray dia efitrano malalaka anankiray no tazana, ahitana olona mijorojoro toy ny manatrika zavatra eo anoloana, ary tazana ao na ny lehielahy, tazana ao ihany koa ny vehivavy. Ary ahitana ny lokon' akanjo maro samihafa : ao ny volom- parasy, ao ny manga, ao ihany koa ny mga antitra, ao ny mavo ary ao ny volom- boasary, ao ihany koa ny maro isankarazany.

Karazana toeram-pivarotana amoron-dalana iray ahitana fivarotana vary amin'ny gony miloko mavo ary eo anelanelany misy vehivavy iray botabota mamafa eo anoloan'ny varavarana manao akanjo amboniny mena ary pataloha fohy fotsy ary eo ankilany dia ahitana ramatoa anankiroa mivarotra hazandrano ao anatin' irony fanasan-damba.

Toerana iray anoloan'ny mankarakara vy fotsifotsy miloko menamena no tazana eto ary maneho ny takelaka ao anatin'ny toera-pisakafoanana iray ny hanina rehetra ao anatin'izany tontolo andro izany sy ny vidiny amin'ny lokony mainty ny tokitaniny ary mena ny sisiny.

Eto indray dia lehilahy maromaro no tazana : ny anankitelo dia miondrika mamatotra kisoa iray, ary ny anankiray mitazona ny sofiny, ny iray manindry ary ny iray kosa mamatotra ny tongony ; ahitana tovolahy kely ihany koa no mitazana izay ataon'ireo lehibe ; marihana fa ny kisoa efa midaboka mandry amin'ny tany.

Ireto kosa indray dia irony karazana vokatry ny tany irony no tazana eto. Izay fatao laoka mazava ho azy. Tazana ao ny anana izay efa voafatopatotra, ary tazana ao ihany koa irony fanaovana ny hanitry ny sakafo irony. Ao ihany koa irony karazana fandokoana ny sakafo ho menamena irony toy ny fatao amin'ny ovy izany, ary ahitana ny lokony maro isankarazany : ao ny mena, ao ny maitso tanora, ao ihany koa ny maitso antitra. Tazana eo ihany koa ny sakay.

Sarina biby anaty rano miisa efatra, izay miendrika irony trondro vaventy dia vaventy irony ; ahitana loko roa, dia ny mainty sy fotsy. Ary ahitana trondro betsaka dia betsaka, mitangorona ao anaty rano no tazana eto.

Toera-pilalaovana fanatanjaha-tena iray malalaka dia malalaka, no tazana. Ary misy mpilalao anakiroa eo an-kianja ; ny sisiny dia ahitana olona vitsivitsy mijery. Ary aorinan'ireo olona, dia ahitana, hazo maintsomaintso, ary tanàna manodidina.

Toerana iray amoron-dalana indray no tazana, ahitana fiara miloko fotsifotsy ny lohany ary ahitana andry misy irony takelaka iroa ny eo ankilany ary ny sisin'ny lanana kosa dia ahitana trano izay vita amin'ireny simenitra ireny ny lalotrany ary misy rihana, misy vavahady manga maromaro ny ambany ary ny ambony kosa dia ahitana biriky vita amin'ny rindrina.

Karazam-boky maromaro ahitana irony sary miaina natao any ankizy irony no tazana eto. Somary matevina ihany ny fahitana azy fa ny lokony kosa dia samy manana ny lokony avy : ao ny manga antitra, ao ny manga antitra mifangaro manga tanora, ao ny mavokely, ao ny fotsy, ary samy manana ny lohateny avy izy ireo.

Toerana ivelan'ny tanàna no hita eto, ahitana vavahady vỳ mihidy, misy maranidranitra ny lohany, ary ny rindrina dia fotsifotsy ahitana sarina telozoro miloko volomboasary, ary eo ankilany kosa dia ahitana andry iray izay mitsangana.

Toerana iray ahitana andrin-jiro anankitelo, misy trano maromaro eo ankilan'ny andrin-jiro sy eo anelanelany. Eo ampitany kosa dia misy trano boribory anankiroa, misy olona roa manoloana azy ary aoriana dia ahitana ala. Ny lanitra kosa mamaritra anazy dia manga ny sasany ary volondavenona ny loko eo ampovoany.